Barka da war haka. Yanda wato nake shirya ko ince nake shirye-shirye wajen gudanar da wuni baki ɗaya wato nakan bishi ne a bisa tsari. Nakan bishi ne a bisa tsare-tsare da nakeyi wanda nake amfani da lokaci wanda lokaci abune kamar yadda muka sani abune da yake taimako ƙwarai da gaske. Lokaci yakan taimaka min wato da kuma fidda wato tsare-tsare. Nakan rubuta ma a rubuce duk abubuwa da nake dasu da ayyuka kama daga kan aiki na cikin gida fita in ya kamani abunda zanyi a wannan wuni da yanda zanje da yanda zan dawo duk nakan tsara yanda zan gudanar da waɗannan ayyuka. Sannan nakan bada lokaci a ko wane ɓangare. Yayin da na tashi wato a wuni nakan wato tsara shiri yanda zanyi abun karyawa misali da safiya bayan nayi abun karyawa zanyi shara, zanyi wanke-wanke da dai sauran aikace-aikace da nake yinsu da safiya a cikin gida bayan nayi wannan na gama nakan ware lokacima wanda zan iya hutawa. Wanda zan zauna in huta ko in kwanta in huta nakan bada awa ɗaya awa ɗaya da rabi wanda zan tashi kamar yadda muka sani duk ayyuka yana buƙatar hutu. Rayuwa yana buƙatar hutu wanda idan na tashi zan ci gaba da wasu ayyukan wato a bisa tsari abisa kuma wato yanayin yadda nake so. Sannan inda fita ma da zanyi a wuni nakan tsara bayan aiki da zanyi nakan tsara lokacin da zan samu in fita inje inyi abunda zan gudanar wato wanda ba a cikin gida ba sannan in tsara lokaci wanda zan dawo gida inzo in sake wato ci gaba da wasu ayyuka da nake dashi a cikin gida. Kama daga kan inma da wani biki ko suna ko wani taro na musamman mai mahimmanci nakan ware lokaci da zanje in gudanar da wa'innan wato zan gudanar zan halarci wannan taro a wannan wuni. Sannan kuma nakan ware lokaci da idan na dawo zanyi wasu aikace aikace na cikin gida. Kaman su wato abincin da ya shafi na dare girki kenan kafin in kwanta nakanyi girki nakan bada lokaci wajen da zanyi kalle-kalle wanda zai sanya ni nishadi da sauran su. Nakan ware lokaci wanda zanyi wanka kafin inyi bacci. da dai suran su. Ire-iren waɗannan abubuwa nakan tsara su ne wato tun daga safiya farkon tashina. Nakan tsara wato kuma nakan rubuta nakan kuma ware ma kowane aiki wato lokacin sa. Tun daga wayewar gari har i zuwa wato dare. Lokacin da wato zanyi bacci kenan. Nagode.

Barka da warhaka wato hanyoyi da nake bi wanda wato nake ke rage yawan kashe kuɗi ko wani iri ko kuma in ce kodayaushe na kan bi hanyoyi daban-daban yayin da wato nakan yi ajiyan kuɗi a banki wanda duk abubuwa da zanyi shi da wannan kuɗi na kan tsara na kan ma rubuta shi in ajiye yanda zan bi tsare-tsare na wato yanda zan kashe waɗannan kuɗaɗe da na ke da su yayin da na kan ware kuɗaɗden da zan yi am fani da shi a wannan lokaci wanda zan yi am fani da shi a gida na wanda zan yi amfani da shi da abinda ya kama na abin hawa na inda zan je da dai sauran su waƴannan buƙatu ne na musamman wanda wato zan yi shi a wannan lokaci sannan na kan ware wato wasu kuɗaɗe wanda zan ajiye su wanda zan yi am fani da su wato idan wani abu ya iya taso min ma a gaba sannan na kan ware wanda wato zan iya juyawa wato jari kenan wanda zan yi amfani da shi in ɗan yi wani sana'a wanda zan samu abun wato dogaro ga kai ko kuma in ce wani ɗan sana'a wanda zan yi ya kasance na samu wani abu wanda zan, na samu ɗan wani ƙarin kuɗi wanda zan iya wato yin wasu buƙatu na in yi amfani na wasu buƙatu na da shi ire-iren wannan tsare-tsare da nake bi ya kan taimaka min ƙwarai da gaske wajen wato yawan rage kashe kuɗi ko ta yaya, ko kuma in ce kodayaushe shi yasa yayin da duk lokacin da wato na samu kuɗi na kan zauna in kasa wannan kuɗi i zuwa kashi-kashi ko kuma in ce i zuwa gida-gida wanda zan bi wato matakai-matakai da tsare-tsare da nake bi yanda zan tafiyar da wannan kuɗi wanda ba zan zo in shiga wani matsala ko in zo in shiga damuwa, ko in zo ina neman kuɗi da dai sauran su ba ina bin shi ne daki-daki ina bin shi ne akan tsari yanda zan samu in cin ma duk wasu buri da buƙatu da nake da shi yayin da zan ɗauki wanda zan yi amfani da shi a lokacin zan ɗauki wani na buƙatuwan da suke muhimmai ne a gare ni sannan zan ɗauki wanda zan yi amfani da shi wato na abin da zai iya taso min zan ɗauki wanda zan yi amfai da shi wanda zan yi jari, ko in samu abun da zan ɗan saya in saida wanda zan samu wani abu a kai wanda zai taimaka min ƙwarai da gaske ke wajen wato gudanar da rayuwa na waƴannan tsare-tsare wato sukan taimaka min ƙwarai da gaske na gode.

Barka da warhaka, wato shawara da zan iya bawa yara, ko in ce matasa ma baki ɗaya kan yadda wato zasu tafiyar da wato rayuwar su da kuma yadda zasu tafiyar da rayuwar su da wato iyayen su zan iya cewa, wato kamar yadda muka sani iyaye wato mutane ne da suke da matuƙar mahimmanci iyaye mutane ne da suke da matuƙar tasiri wato a tsakanin al'umma yayin da kake, ka taso ka samu iyayen ka dukan su biyu a raye ko ka samu ɗaya a raye, yana da kyau a ce ka kyautata musu, ka faranta musu, ya kasance ka zamo wato abin da zasu gani su yi alfahari da shi, ka kasance wato me biyayya bin umurnin su abinda suka ce ka yi, ka yi, abinda suka ce ka bari, ka bari, dan bin iyaye da abinda suka faɗa ya kan janyo wato wa mutun cigaba a cikin rayuwar sa duk abinda zaka yi idan iyaye suka yi farin ciki da shi, suka kuma amince maka suka yarje maka da kayi wannan abu, to wannan abun zaka iya ganin ci gaba a cikin sa za'a iya samun maslaha, zaka iya samun mafita, kaga kuma ci gaba a cikin rayuwar ka ma bakiɗaya shi yasa yake da kyau wato ya kasance ana biyayya wa iyaye abinda iyaye suka ce a yi ya kasance, ba'a tsaya ana jayayya da su ba sabida mahimmancin da suke da shi ko ba komai wato su suka kula ko kuma in ce su suka ɗauki ɗawainiyar ka, wanda wannan ɗawainiya da suka ɗauka, wato abu ne da ba zaka ma iya biyan su ba, duk abinda zaka yi ma iyaye ba iya biyan su zaka yi ba, sai dai kayi iya bakin ƙoƙarin ka na ganin cewa ka kyautata musu ka, ka yi wato abubuwa da zai kasance ya faranta musu rai, ka zame musu wato kaman garkuwa ka zame musu wato abinda zasu gani, su yi alfahar da shi yayin da zaka bi su, ka bi su a cikin lallami koda wani abu ne suka yi wanda ba dai-dai ba, ko suka maka wani abu daya ɓata maka rai ga wato iyaye ba waƴanda zaka tsaya ne kace zaka yi rigima da su, ko ka tsaya ka ce zaka riƙa hawan su da faɗa ko ka dinga maganganu waƴanda be dace ba a kan su, a'a mutane ne da zaka bi su a cikin wato lallama a cikin ladabi da kuma wato biyayya ta yanda zaka ga ci gaba kai ma a rayuwar ka dan duk wanda baya kyautata wa iyayen sa baya bin umurnin iyayen sa abinda suka sa shi, zai ga rayuwa, wato abubuwan da yake yi, ba zai iya ganin ci gaba a cikin su ba, shi yasa yake da kyau a bi su wato a kuma yi musu biyayya, a kuma kyautata musu na gode.